Omuntu ono mweru era ng'alaga nti emikono gye gijjuddeko ebyoya. Omwami ono alaga ali mu kunaaba mu ngalo era ng'amazzi g'anaaba galimu n'ebyovu, ekiraga nti alabika atadde sabbuuni mu ngalo ze era omwami... omuntu ono ali mu kunaaba ngalo.

Eno ttule nga nduke na mikono era ng'eraga nti etereezebbwa ku mmeeza, ttule eno yalukwa na mikono n'etobekebwamu langi ennungi okugifu okugifuula okuba ennungi ng'enyirira, erimu langi enzirugavu, enjeru eza kiragala n'emmyufu, kale ttule eno tugyeyambisa okuteekako ebikopo n'otwalira abagenyi ababa bazze ewuwo era zi osobola oggikola nga yakutunda kufunamu ssente.

Eno paakingi ya mmotoka era nga eraga obudde buzibye era paakingi eno erimu amataala ag'enjawulo ate nga mulimu waliwo n'ekizimbe ekiwanvu ekirinaanidde paakingi eno ate nga mu paakingi eno musimbibbwamu n'ebipande eby'abantu abalaga nti beesimbyewo.

Bano bavubi bali ku nnyanja. Baami babiri baliko n'omwana waabwe. Era abavubi bano bakutte enkasi ng'omu akutte eddobo eriroba ebyennyanja. Abaami bano eryato lye balimu liraga nti omusana gwaka era nga mu mazzi mulimu ebisiikirize byabwe. Kale nno balaga nga bavuga lyato era nga bwe bagenda bavuba ebyennyanja.

Abaami bano bavubi era nga bali ku lyato. Abaami bano bakutte akatimba bakakasuka mu mazzi. Omwami omu akutte enkasi era alaga nti akuba mazzi era eryato litambula ng'omulala bw'akutte akatimba akakasuse mu bbanga.

Luno luguudo lwa kkoolansi olulungi ennyo era lulaga lulimu emmotoka eya takisi evuga egenda, mabbali g'oluguudo luno waliyo a, aki akasozi era nga kaliko omuti ku mabbali g'oluguudo luno, oluguudo luno lulaga nga luliko noozani bayi way, bayipaasi eyita waggulu w'oluguudo luno era nga nzimbe ne langi emmyufu.

Eno njuki eri ku kimuli ekya kakobe era eraga ng'amabbali gaayo waliyo omuddo oguli mu langi eya kiragala era nga eriyo n'ebimuli ebya kiragala ebiri ku mabbali. Enjuki eno eraga nti eri mu kunuuna mubisi mu kimuli. Ekimuli kyagala enjuki, n'enjuki eyagala ekimuli kubanga byonna bifunamu omugaso. Enjuki eggyamu omubisi ate nga n'ekimuli kiyambibwa okuwakisibwa ne kimulisa ekimuli ekirungi okuzaama. Ekimuli kino kya kakobe.

Ono mwami era alaga ayimiridde. Ayimiridde akutte omuggo era omwami ono ayambadde obusapatu obuddugavu kko n'empale ennyimpi ey'ekinu ataddeko kattissaati kaddugavu kalimu obweru. Omwami ono ayimiridde ku lubalama lw'ennyanja era nga w'ayimiridde waliwo engeri y'amayinja era nga alabi alaga nti yeetegereza mazzi akutte omuggo mu ngalo ze naye nga agusimbye ku ttaka.

Ddiraga nga liringa ebbibiro ly'amazzi eriraga nti amazzi gava mu mayinja era nga gakkirira wansi mu kiwonvu. Wano waliwo emiti egiri amabbali g'emazzi gano ate nga kuliko waliwo n'amayinja agali amabbali g'amazzi gano. Emiti miwanvu nnyo gya kiragala era amazzi gano galaga gayina we gayiika mu kinnya ate ne gamala ne gasaanaana ne gafuuka nga tegakyali mu lugendo lumu.

Wano walaga nti paakingi ya mmotoka entono ez'obuyonjo era nga ziri wakati zeetooloolebbwa ebizimbe ebyazimbwa nga biwanvu era nga byasiigwa langi eza kyenvu n'enjeru. Emabbali gaazo waliwo nno ebizimbe ebirala ebimpi era nga waliwo n'emiti egyetoolodde, n'ebitooke era nga mu mabbali ge... g'ebizimbe bino waliwo n'eziri wansi nga waliwo oluguudo oluyita mu mmoto... mu makkati g'emmotoka ezo.

Ono mwami alaga nti muvubi ali mu kutega katimba era akatimba kano kaliko oh amalobo agalaga akatimba ke we kayitira era w'amala okukatega bw'atyo ng'adda ku mabbali g'amazzi, bw'awulira nti akwasizza n'alyoka asika akatimba ako ng'akasika akazza ku lukalu aggyemu by'avubye. Ku nnyanja kuno kuliko ebire waggulu ebikutte ng'ebyenkuba ate nga walaga nti waliwo n'olufuufufu olukutte obudde.

Ono mukyala alaga nti alinga atudde mu woofiisi, atudde ku katebe ate era ng'ayina kompyuta mu maaso ge ziri bbiri. Omukyala ono akutte ekikopo alaga nti ali mu kunywa kacaayi nga ne ku mabbali kuliko ttippoota eteekwa okuba ng'erimu ebyokunywa by'ali mu kunywa.

Kino kisenge ekirimu ebivuga eby'enjawulo nga ku kisenge kino kuliko ebifaananyi ebisiige ebya mu abakyala. Omukyala omu ali mu kapale katini ak'omunda tayambadde lu lugoye ate omulala baamukuba ng'ayambadde ekiteeteeyi ekiwanvu. Kuliko n'ekifaananyi ekisiige omwami ng'akuba ebivuga. Ebivuga bino biwerako era biri mu kisenge ate nga biteekebbwa ku ntebe eri mu langi eya bbulawuni.

Kino nno kiraga nti nno kisenge, kirimu bivuga, ekivuga kino ekirimu kiyitibwa adungu. Ku bisenge bye ku bisenge by'ekisenge kino kuliko ebifaananyi ebyakubwako eby'adungu n'abakyala abambadde engoye empanvu sso ng'ate kuliko omukyala ayambadde akapale ka munda kaddugavu ye tayambadde lugoye, bayina enviiri nzirugavu basibye emige emiddugavu, ebisenge bino biriko ebigambo ebitono n'ebifaananyi eby'adungu.

Bano baami bavubi era nga balaga baggyayo katimba omuli ebyennyanja byabwe era nga bakeetoolodde. Ku mabbali waliwo omusenyu oguli wansi awo ku mabbali g'ennyanja, waliwo n'eryato eriri eriyimiridde eriri mu langi eza bbulu, waliwo omuguwa omuzi emiguwe emizinge gya mirundi ebiri, waliwo n'akanyonyi akayimiridde awo mu musenyu.

Gino miti emiwanvu era nga gyaliko ebikoola ebya kiragala. Emiti gino mingi nnyo, wansi waliwo omuddo ogwa kiragala n'omukalu, ku mabbali g'emiti gino waliyo olusozi olunene ennyo olu... olwetooloddeko emiti era ku lusozi kuno kulaga nga kuliko engeri y'omukka oguli ku lusozi. Ensozi zino ziri bbiri, ziri sayidi ne sayidi ate emiti gino giri wakati w'ensozi zino ate nga ne ku nsozi kuliko era emiti egiriko n'amayinja.

Bano bakyala n'abaami nga bali mu nnimiro ez'ebi... ez'enva endiirwa era ng'omukyala omu atudde, abalala bakutamye balaga nga banoga nva ndiirwa, bali mu muddo ogwa kiragala n'emiti egibeetoolodde. Waliwo omukyala aweese omwana ku mugongo nga naye ali mu nnimiro era ali mu kulima nga era bwe banoga n'enva endiirwa. Enva zino za kiragala nno, tezitegeerekeka naye nga balaga bali mu nnimiro banoga nva ndiirwa.

Eno nnyanja era nga eraga eriko amaato ag'enjawulo. Amaato gano gatisse ebintu era wano waliwo eryato eryetisse ebisero era ng'ebisero bino biraga nti biri ku lyato ate era ng'eryato liraga nti litambula, amaato gano amalala agamu gayimiridde ku mabbali g'amazzi so ng'ate amalala gali ku mazzi gatambula.

Ono mwami ayimiridde ku mabbali ge amazzi, amazzi amangi ennyo agalaga nti ku mabbali waliyo emiti emiwanvu ennyo era nga ku mazzi kuliko amaato ate nga n'amabbali g'amazzi kuliko amayinja amanene ennyo. Omwami ono ayambadde essaati eya kapere, kapere omumyufu alimu obweru n'obuddugavu. Omwami ono ayambadde empale ya kkaki ng'agifungizzaako ku magulu ge era nga alaga nti yeetegereza amazzi.